Kuqakathekile ke ukubana abantwana abancane, abasakhulayo bethole imithi kanye lama injection, bathontiselwe, bevikeleke emkhuhlaneni engabahlasela bekhule beqinile. Bengabi begula ngenxa yokuthi abavikelekanga kodwa bathontiselwe kanye lokuhlatshwa ama injection bezivikele umkhuhlaneni.

Kulamajekiseni lemithi ethontiselwa abantwana kusukela ekuzalweni kusiyafika isikhathi esekhulakhulile esesiya esikolo ukuvikela imikhuhlane eminengi emizimbeni yabo lokuqinisa imizimba yabo ukuze ingahlaselwa yimikhuhlane.

Leli libhakane elitshengisa indawo osufike kiyo. Zonke indawo kumele zibe lebhakane ukuze unanzelele lapha osukhona kumbe ovela khona ukuze ungalahleki. Abantu abanengi bayalahleka ngokungakwazi lapha osukhona ngenxa yokuthi kuyabe kungela ibhakane.

Umuntu wonke kumele abe lelungelo lokuthola impilakahle lokuthola uncedo kuzibhedlela lama kilinika wonke, ukwenzela ukuthi lapho ephathekile ancediswe asile kumbe nxa edinga uncedo oluthile aluthole.

Kwelakithi eZimbabwe emakilinika lezibhedlela bezizilutshwane kakhulu. Abantu bebethwala nzima ukuyathola uncedo ekilinika kumbe lesibhedlela ngenxa yokuthi bezikhatshana kakhulu. Khathesi seziyakhiwa eduze seziyakhiwa indawana zonke. Wonku umuntu sezathola uncedo eduze lalapho ahlala khona engela kuhamba umango omude.

Indawo zonke zokuhlola abantu abagulayo kumele zibe lemitshina eyaneleyo njalo esebenzisa kakuhle ehlolayo yonke imikhuhlane ukwenzela ukuthi umuntu olomkhuhlane abanjwe kusasemasinyane ayelatshwe umkhuhlane uphele

Kuqakathekile ukubana ezibhedlela kube lemitshina yonke ngokuhlukana kwayo, ibe minengi ukwenzala ukuthi abagulayo bathole uncedo ngokwehlukana kwemikhuhlane yabo, wonke umuntu ofika esibhedlela athole usizo ngomkhuhlane wakhe.

Imitshina yokwelatshwa kanye leyokuzihlola, kuqakathekile ukuthi ibekhona ezibhedlela lema clinic ukwenzela ukuthi izigulane ziyelapheke kakuhle labazohlola bathole uncedo kalula ngoba yonke into ikhona ezibhedlela.

Kubalulekile ke ukuthi sivakatshele ezibhedlela kanye lemakilinika sisiyahlola imikhuhlane le ehluke hlukeneyo efana labo BP letshukela ukwenzela ukuthi sihlale sisekukhanyeni kungabi lemikhuhlane esihlasela singakwazi kodwa sihlale sihlola yonke le imikhuhlane engasihlasela sibeyazi.

Kuqakathekile ukubana uvakatshele esibhedlela kumbe ekilinika nxa ungazizwa kahle emzimbeni ngoba esibhedlela lemakilinika sekulemitshina yonke yokuhlola imikhuhlane yonke emingengi etshiyeneyo uhle welatshwe nxa ungazizwakahle.

Leyi yimithi yalezinsuku esiyidingayo njengabantu balezinsuku abalemizimba ebutakataka. Imithi leyi iyasincedisa emzimbeni ukugcina imizimba yethu iqinile ukwenzelukuthi singabi silokhe sigula imikhuhlane eminengi kodwa siqine emizimbeni sime simelane lemisebenzi eyansuku zonke okumele siyenze.

Lowu ngumuthi wamehlo kuvamile ke ebantwini ukuthi bekhale ngamehlo ikakhulu ebantwini abadala asebekhulile abasemakhaya ikakhulu bekhale ngamehlo bengathola umuthi lo ungabasiza ukuthi bathontisele emehlweni amehlo abengcono.

Imithi le yesikhiwa iyasiza njalo iyelapha kodwa nxa siyithatha ngendlela engayisiyo isilinganiso esingaqondanga iyasilimaza emzimbeni kumele nxa siyithatha siyithathe ngonanzelelo ngoba ingasilimaza icine isigulisa futhi.

Ezibhendlela Kanye lamakilinika wonke kumele imithi yonke yokwelapha imkhuhlane eminengi etshiyeneyo ukwenzela ukuthi wonke ogulayo athole usizo esibhedlela kumbe ekilinika ngoba nxa ungasatholanga usizo uzacina usiyadinga usizo endaweni engafanelanga.

Bonke abantwana kumele bahlatshwe amajekiseni kumbe bathontiselwe imithi ukuze bavikeleke emikhuhlaneni yonke le ehlasela abantwana abasakhulayo ukuze bakhule beqinile njalo bengabanjwa yimikhuhlane yona le engacaciyo efanalabo "Polio".

Esintwini izihlahla zilemisebenzi eminengi ehlukeneyo kakhulu. Kwabanye abantu zibaluthango kwabanye abantu zibengama fulawuzi zicecise imizi kwabanye abantu zisebenze njenge mithi yesintu. Esintwini kuvamile ukusebenzisa izihlahla njengemithi.

imithi yesintu iyelapha njalo iyanceda kodwa kuqhakathekile ukuthi nxa sisebenzisa imithi le yesintu siyisebenzise ngelinganiso eziqondileyo singadlulisi amalawulo ngoba ingacina ivukela imzimba yethu sicine sesisengozini yokulimala ekusebenziseni imithi ley

Abanengi bathi imithi yesintu uyasiza kakhulu njalo iyelapha. Iyelapha izifo ezinengi ezitshiyeneyo ngokutshiyana kwazo. Kodwa kumele nxa uyithatha uyithathe ngesilinganiso esifaneleyo ungadlulisa amalawulo iyalimaza umzimba.

Leyimithi yesintu, thina njengabantu abamnyama sivamile ke ukuzelapha ngemithi yesintu kodwa kuqakathekile ukuba sithole isilinganiso esifaneleyo nxa sikwenza lokhu nxa siziyelapha ukwenzela ukuthi singabi lokunye okungalunganga ukuziyelapheni kodwa sithole isilinganiso esiqondileyo.